Hagetti nussi daro go'aa immidi betosonna, hegetuppe nu kettaa naganawuu kanay maddees, garawattikka hegadan gidon qohiyaa eccerettaa oyqanawukkaa madosonna.nu mizappekka daro xiqimmiyaa ekkettees, karerraa be'ikko dangarssaa giyo do'ay qaassi ethophiyappe karee biddi a achay daroo mishaa ekees.

Asay bana laammanawu danddayiyo koyro oge gidishin oosuwa xayoy nu biittan daro baaxiya asaa gattees. Hegaakka qassi kawotettaykka oosuwa medhdhidi oottanaadan daro tamaarissiiddi gam"idoogee ha"i ha"i nu biittan daro laamee yiiddi de'ees.

ha'i nu woddiyan daro peshshaassi injjettiya sohoy ee poottuea dendiidi miidi kaa'iidi in uyiidi pee'anawu nusoo asaaranne nu naatakka ekkidi biidi pee'anawu hara asaakka bessanawu injjetiya shemppiyo sohoy hagaa wolaytta biittankka corati doosona. daro aleequwan oosettidaageti de'oosona.